Haleh bu goor bu neka se bereme plase juganteh ball muge sol muba bu weex muge am lu nuul tubaye bu weex muge am lu nuul bede yu nuul muge sol kawass bu weex ak dalle yu weex ball be ball be muge am lu weex ak lu neteh se ganawam se ganawam muge ameh bass bu weex ak aye neteh toogu yu neteh.

Fii beni palaasi jangee kaay la, aye halle yu bori, goor ak jigeen, nyungi sol mbuba yu weeh, ak tubeuy yu nyuul, nyungi took si aye toogu ak taabul, gaay nyungee janga, amna bena halle bu jigeen, ak halle bu goor moleen di jaangal.

Ay xale yu jigeen nyun si palaci joganteh nyugi mbuba yu bulo ak yu xonxa nyugi sol tubai yu nuul nyugi sol kawas yu xonxa ak yu weex nyugi sol ay daala yu xonxa daala yu nuul daala yu bulo nyugi latu sen mboba yi.

kaity hebarr yu am beda yu honhu, yu weyh ak natal yu barre. Natal yi Adama Barrow mugi sol lu weyh mu nge sol ai kopati. kaity hebarr keity hebarr yu am beda yu honhu, beda yu weyh ak natal yu barre am na ngu fasol kupati yu weyh ak yehre yu weyh

Lal bu mak negedai bu wekh lu khonku.

Halle bu jigeen bu took si biir gaal bi, gaal bang si geej bi, mungi tiyee banta, mungee dawal gaal bi, mungi sol lu honku, tak musoor bu am coloor yu bori, luko soround, aye garap la, garap yang si biir ndoh bi.

Lii plati bowl bu wekh bu am leki sauce, lekah bii njung fa deff aiiy dogiti mburu ak salad, sobleh ak tamateh bu honha, njung kor tek cii taabul bii.

Oto yu bori yu bokul fosong suma loho ndeyjoor suma loho chamonj mungi ameh moto yu weex ak nyari goor nyu ngeh romba di dokh kenaki mungi sol lu bulo ak lu xonxu kenaki mungi sol tubey bu nyool bena tah ak Kerr bena tahyi bori ak ay paransor jaayeh kai yereh ak ay garap yu bari ak goor yuy dohh

Li bitik la bitik bi nyunge jai munge am wenj yu bulah nyarri goor nyufi takhaw amna kuneku si birr bitik b munge sul lu xhong khu benen goor bi munge takhaw si sul lu bulah ak lu nyul si si palasi senante khaliss la

Moto bu weex mongi moto bu weex mongi ame si ganaw lampa bu xonxu mogi taxaw si taalibi si kanam mongi amex taff bu weex mogi moto bu xonxu mogi taxaw fi keur bu am keur bu am ay jaye jayakai yere yere yu weex yu xonxu keur bi ñyun ko korget korget bu xonxa ay garab nyung si kaw.

Xale yu jigeen nyun si berembi palaci joganteh baal naari yi nyugi sol lu vertah nyugi ameh beda yu nuul nyugi sol kawas yu weex kena ki mogi sol mbuba bu weex mu am lu xonxu mogi sol mbahana bu xonxu gaay nyu geh joganteh baal baal bu weex la si ganaw ay togu nyufa neka ay weng.

Dalli la, dalli bu am lu wèèx ak lu bula ñing ko tek fu wèèx. Gór yi dinen ko sol gigeen yi dinen ko sol.

Fii njiiti rewmi mofi neka adama barrow, mungy sol khaftan bu wekh, mungy sol copoti bu wekh, mungy tiyeh aiiy tehreh yu am bindue, aiiy bindue, mungy tiyeh lu bleu ak lu nehteh, cii ganawam aiiy mandarr gah njur fa neka, mandarr gah bu am lu bleu, lu honhu, cii ganaw mungy am buntu bu wekh.

Yii ay goor leuh, nyungsi mberemi palasi jonganteh bal. Goorbi mungi jonganteh bal, mu ngi sol lu wekh, kawas yu wekh, dal yu wekh. Kenen kii, mungi sol lu buleuh ak lu. Kenen kii, mungi sol lu werta tuboy bu buleuh ak lu werta nyu ngeh jonganteh bal.

Nyaari jigeen nyungi enu aye Paani saket, nyungi ame laket, kenaki mungi sol mbuba bu buleuh, ak malaan yu bori aye kuloor, kanen ki mungi teyeeh aye laket, sen boor mungi ame kerri korget, si ganaaw mungi ame garap.

Gór mug ci biir gàl bi mugii yorèh mbal li napéé Kay jén. Gór bi mugii sol lu bula tubay bu ñuul ak ay lèkket ñgi ci biir gaaj.

Keuyiti xibaar bu am binda yu beuri, binda yu xonxu, binda yu buleuh , binda yu nyuul , binda yu vert, ak aye nataal yu boori.

Halle bu jigeen, mungi tahaw di wane lumu sol, mungi sol roba, roba bu vert, si ganaawam mungi ame lu nyuul, ak aye bindi yu weeh, bindi yu nyuul, mungi dafar kanamam bi, mungi dafar bopam bi, mungi sol aye lam, cheen.

Fii motto bi muñg si kow tali bi, mu ngi amee ay pool. Si suufi tali bi, mu ngi amee motto yu bari yu bookut fasoñg. Motto yu weex, motto yu ñuul, motto yu bulo. Ak ay kér yuñg tabax, ak ay garab yu bari ak ay nit yuy Roomba.

Xalé, ñaari xalé yu jigéen ak beenë xalé bu goor. Xalé bu Goor bi mu ngi sol...ñuul, tubooy bu ñuul, dallë bu ñuul, mbuba, mbuba bu weex. Jigéen bi taxaw si digga, mu ngi sol daggit, mu ngi sol lu weex ak lu xoñxu, kalpe bu rëy xoñxu. Benen xalé bu jigéen bi....

Cheen bu taak, mungi tegu fu weeh.

Kayiti xibarr bu bindi yu xonxu ak bindi wèèx ak nital yu barri.

Amna ku teyeh ferr yu barri. Ferr yu mungi ame couleur yu bari. Tabul mung ci suff ak ay togu. Amna ku teyeh ferr yu barr mungi ame couleur yu barri. Tabul mung ci suff ak ay togu. Li la khaleh jigeen yi de taka ci ceen ndigah yi.

Fii barami joganta bal ngair gorr nu gi tiwanta senn Mbuba bi nu gi hajuwata bal bi

ei karr yu borri yu bokut fashion ayy etans ayy takh nyuko korget ak jummah bu Rey ak ayy takh yu wekh takh yu am lu wekh yuny penturr AK korget yu xoxu AK ayy garab you barri ak gech

Fi nung ko defar bem bah, kër bun dèfar bem bah nung ko tekk ay toogu sol lal ko lu weeh. Fi nungi tekk lal lu weeh bu gudda nu tekk fa ay caas, ay buteel li nanèkaay lu sèdd. Falè nungi tekk toogu mu decorate nung ko deff bulo ak lu weeh. Riddo yi nungi ameh bulo ak lu weeh purr sètt bu di toog. Ku hèw lè nu defar la ko.

Aye goor yu barri nyunge sul chosan di fetchi guy nyunge sul jaya bu nyul munge am lu wekh lu bulah ak lu xhong khu guy nyunge takuh tereh

Mak ak ndaw goor ak jigeen nyungi lal sen sijadah di julli, motor mung sen ganaw motor bu wekh ak garap, li neek bunye tabakh mungi ame bunta bu wunye nyi nyungi sul wekh di tok di julli nyunge nyan

Xale bu jigeen mogi tog mogi woneh lum sol mogi so dagit ak sipa mogi sol lu weex ak mogi sol chain yu taka mung si ganaw togu togu bu chocola mung fa si ganaw ganaw mogi weex mogi teyeh sag.

Fii barami jagakai ay hali nugi touk ci jagakai bi jagalaka bi mu soul mbuba bu bulo

Tëëre bu am bindë jaangee kaay, mu ngi teggu si Fu weex, Tëëre bu am bindë jaangee kaay, mu ngi teggu si Fu weex. Tëëré bi mu ngi am bindë yu ñuul ak bindë yu weex. Tëëré bi tëëré bu xoñgu la, mu ngi amee rab, rab bi...

Naari goor la nyu si aala bi di beey nyungi gorr b mongi sol mbuba bu nuul ak lu weex mongi sol tubai bu nuul kenen ki mongi sol lu weex mongi sol mogi kenen ki mongi tiyex banta banta bi ñyun ko taka ak ay naari naak naak bu nuul bu am lu weex naak bu week ak lu cxocola moge baay.

Li palaci demekai leka la fii ayy siwo yu bulo kass yu xonxu nyun ko teg si tabul bi mogi ameh fi ay botale werr yu am nanekai nyun ko teg yu bari fi mogi ameh tablo tablo bo nuul nyun ko dey ay benda.

Bagas ci weng you bokut nougui ammeh tornewise you gudda ak you gartta noung ko tek ci tabol bi

Keuyiti xibaar bu am bindi yu honku, bindi yu weeh, ak lu honku, am nitaal yu beuri.

Bi ndal la, ndal buñ tabax ñiñ ko pentur pentur bu ñuul ak bu sokola ñiñ ko tek ci karó bi.

Li bagas ci jàngeekaay la. Mungi ame tereh jàngeekaay la, mungi ame bena panyee bu ndaw. Panyee bi nyung fa dogal bind ndehkaay. Bind ndeh kaay yu bulo, yu xonxo, yu ñuul. Fi scissor la scissor bu xonxo.

Fi berembi palaci jangex kai la fi berembi palaci jangex kai la fi mongi am bena wung fu xalexyi deh foyex mung si ruun garab fi mongi ame neeg bu chocola mogi ameh lu week mongi ame binda yu bulo ay xalex nyung si bena weng nyugeh fowex yu bari amna ku tog si suuf bi fi ay xale nyung fele di dox nyunge dem si jangekai bi.

Nyarri haleh yu goor nyung ci bureau bi palasi jonganteh ball bi. Nyarri haleh goor yi nyungi sol lu xonxo, kenaki mungi sol lu xonxo, munge dorr ball bi. Ball bange dem, benen haleh bu goor bi munge demaleh ball bi, mungi sol lu xonxo, dalla yu xonxo. Seen ganaw lu neteh mufa neka.

Motor bu bulo neet yage birr muge tahaw se kaw talih be fe jaye kaye yere la yere ye mungku weka muge ameh lu weex lu bulo lu xonxo se ganawam muge ameh antin bu gouda antin bu am bu weex ak lu xonxo se ganaw kerr bun fensut muge ameh corget se ganaw muge ameh aye garab yu bary ak weah bu gouda.

Li aye motor yu bokut fusum ak keur bunti keur bi garap bu reye nyung fa si benen motor bi mungi ame lu neteh rider munge duh fi benah haleh bu goor munge dawal bicycle fi nyarri haleh bu goor ak bu jigeen nyunge duh si benen motor bu neteh bi ak motor bu wekh bi mung si kaw

Fulaasi weñ buñ dey def dox bu tanga ñing ko tek fu wèèx. Fulassi weñ bu am lu ñuul ñing ko tek fu wèèx.

fi palass ci deme kay tekka la am na ay goor nu ngi tokk ci ay tugu tugu gi nu ngi amme ay tabul ak ay tele nu nga setan jugan te bal fi ay butail li nann ne kai lu ceda ak ay mbubba mbubba yu xawha

Gigain bu takhaw di wohneh lumu sol, mungy sol yehreh chosan mungy takhaw cii karoh bii, mungy sol chaine mungy sol aiiy jaarou yui taakue, mungy tiyeh lehket, lehket bii mungy ameh aiiy pehrre, pehrrii couleur yu bari, cii ganawam aiiy tohgu njur fa nekah, tohgu bu raiiy aiiy am ehponce yu wekh ak chocolat.

Kii ñjitti rew mi moo fi neekë, Adama Barrow, mu ngi sol kopati weex, mu ngi sol, tërre jaangë kaay bu bulo, ak bu weex. Ci ganaawam mu am lu nétté ak mandarga. Mandarga mu ngi amee lu bulo, lu werta, lu nétté ak lu xoñgu. Si ganaaw mu ngi amee bunta bu..

Haleh bu gorr bu nekka si mberem bi palasi jonxanteh ball, mugeh jonxanteh baal, mugi sol bouba bu bulue ak lu wekh, mugi sol tobaye bu bulue, mugi sol qawass yu bulue ak daala yu wekh, baal bi baal bu wekh la ak color bu neete, bu xonxo, bu werte. si ganawam ay mandarga kerr ay garam.

Wanj la bagas toge kai ai bagase kodu, wonj ak lampa yu wekh.

Pôtti diw bu wèèx mugii tégu fu ñuul pot bi mugii ameh lu werta, binda yu wèèx ak yu netteh.

Fii nak si palaasi deferee kaayi tamaate la. Ñu ngi tek ay siwo siwo yu xoñxu ak lu weex ñu ngee def Tamaate.,ñung kooy Kenen ki mu ngi sol mbaxana bu weex,,mu ngi sol lu xoñxu, lu bulo. Keeni ki mu ngi sol lu weex, keenë ki, lu ñuul.ñu ngi defar tamaate, fi ay tabul mugi teegu di suff, sooyi;

Jegain nuge se bereme plase juganteh ball nuge juganteh ball jegain muge sol lu bluelo tubaye bu bluelo kawass bu bluelo dalla yu neteh jegain benen jegain muge sol lu neteh tubaye bu neteh kawass yu neteh dalla yu bluelo amna jegain yu neka sen ganaw.

Genah bunye depah si block kurr bangi teguh basam bi nyung ku tek si kaw genah bi mungi am lu nyull lu neteh lu werta ak pan bu chocola ak aye pipe

Khale bu jigen mungi sol lu nyul si ganawam mungi am lu wekh

Xaleh bu gigeen bu takhaw mungi sol mbesengbu wertt mungi tiyeh kalpeh bu wekh mungi sol Chen bu rafett mu defarr kanamam bii makeupbu, mungi defarr bopambi sol ayy jaru. Mungi takhaw si karobi. Si ganawam mungi ameh lu wekh ak lu nyul.

Li hopital la mungi am ku teyeh packet ti garab bu bulah mungi am lu wekh bindah yu bulah ak bindah yu nyul si kaw tabul bu wekh aye packet ti garab yu bulah mung fa ak aye mobile ak keyey yu bari

Halle boi jegueen bou tahaw ci kaw lou weck mougui sol lou weck mougui tiyee kallpeh house weck mougui defar kanam ci gannaw wam mougui am aye rido ak togou bou nyull bou rey

Ñetti kuddi weñ ñugii tégu fu wèèx .

Mandarga bou weck bou nyull ak bou weck am lou konku lou nyull ak lou weck

Fi etash bu guda mogi ameh tablu bu bulo mogi am benda yu weex nit yageh romba nit yageh dem lampa yagi taal moto bu weex mogi tahaw.

Nyarri goor nyungi palasi jonganteh benen goor bi mungi sul sunye man ndargah rewmi mungi sul lu xong khu lu weex lu wertah mungi teyeh sunye man ndargah rewmi mungi am lu xong khu lu weex lu bulah ak lu wertah kenen ki mungi sul kawas bu werta.

Fii ndox la bu am ñax yu am lu vértë. Picha bu ñuul, mung si biir ndox bi mu ngi am ñax yu vértë, tankë yu xoñgu, gëëmeñge gi nétte.

Palaati weer bu weex, mu ngi amee soos i yaapu. Mu ngi amee lu werta, ñung ko tek si taabul. Benen palaat bu weer bu weex ñung ko tek si taabul bi, ñung fa tek leekë, mu ngi am paññe bu ñuul si palaat bi

Etans bu gudda lañuy tabax të parewut, Suma loxo ndeyjoor, ñeeti nit yu goor ñu ngee tabax. Ay wéñge yu bëri, ñung si kowam. Fii ...suma loxo chaamoy, beenë nit moo fa neekë di tabax. Si suuf ay wéng yu bëri ñung si suuf.

Li aye motor yuy daw si kaw tali waye dafa gudi lamp pa yange taal .Faleh si bori motor bu weex nit yange tahaw, amna keur mungi ame corget lamp pa yange taal ak aye nyarri pole yu guddah

Mandarga bu am lu xhong khu lu werta lu neteh lu wekh

Etaas bu gudda, buñg tabax, ñung ko korget si kow, ñu ngi wéér, wéer bu ñuul, mu amee lu bunta. Etaas, bu nétte la, ñung ko fens, fens bu nétte. Mu ngi amee pool bu gudda, ak wéng bu gudda. Ay garab yu werta

Kassi wèèr bu tégu fu wèèx ci ganaw maraj bi maraj bu wèèx.

moto moto comyun bu weex bu reyy mu am lu bulo lu weex ak binda yu bulo yu xonxu suma loho ndeyjoor amna ku sol kopati bu weex mbuba yu bulo ak tubeyvdala yu nyool suma loho chamonj amna ku sol kopati bu weer mbuba bu bulo ak tubey bu nyool dala yu nyool

Khaleh bu gigeen munge takhaw sul wax lu am lu bulah munge teyeh saac bu bulah munge takhaw si karu bi munge dafar kanam bi ak bopam bi munge rafet si ganaw setu mung fa

Lii ay bulok yu bërri ñu ngi teggu si suuf. Fii am na bénñe góor mu ngi yoree puus puus. Mu sol lu bulo, tubooy bu bulo, mu ngee puus. Am na goor buy tabax...lu xoñxu, tubooy bu bulo. Fii am ku sol mbuba bu nétté, am na ku sëggë,.u ngi sol mbubu bu bu bulo. Gaayi ñu ngee tabax kër.

Suma loho ndejor mot yu baari nungi tahaw yu bogut fasung. Moto bu ñuul, Moto bu weeh, etans bu gudda mung ko tabah bu weeh ak jaayekaay fi ak garab yu vert. Suma loho chàmoñ mungi ameh moto yu bari, moto yu bogut fasung bu weeh ak naari haley góor, naari gòor yi romba ak jaayekaay palansor.

Keyete hebarr, keyete hebarr yu am beda yu bary beda yu hauha ak beda yu weehe ak aye natal yu bary natali Adama Barrow mufa neka muge sol muba bu bluelo copate bu bluelo.

Etaas bu guda buñ tabah bu pare waagut, mungi ameh aye pah, pahi ñungi ameh lu weeh, fii mungi ameh pereng giri giri bu weeh, fii aye garap yu vert la, fence bi ñungko tabah, ñungko pentuur bu weeh, fii aye nit ñoongi took si bitik bi.

Packet ti garap bu wekh munge tegu si twbul bu munge ame lu bulah lu neteh ak bindah yu barri yu wekh packet ti garap bu wekh bu tegu si tabul munge ame lu bulah lu neteh ak bindah yu wekh

Keyeti xibarr yu am binduh yu barri binduh yu xhong khu ak binduh yu wekh ak binduh yu nyull ak netal yu barri

Nyaari halle yu jigeen la, nyu so lu weeh, nyung leen muur malaan yu weeh, nyungi tak seen bopay morso bu nyuul, lii muuri aada chosaan la, so amee jeukeur nyu muur la.

Kayiti xibarr bu am bindi yu bari, bindi yu ñuul, bindi yu xonxu, bindi yu wèèx ak nital yu barri.

Fii nitt yu bari njungy takhaw mui gorre ak gigain njungy takhaw cii kaaroh bii, mungy ameh benah tableau mungy ameh bindue yu bari bindue yu njull tableau bii tableau bu wekh, ehtanne ehtanne bu wekh la, mungy ameh lu njull, motor bii motor bu wekh la, mungy ameh wehrre yu njull, chi waaloum jangeh kaii len takhaw dii wakh, njee lu sol lu honhu, lu njull, lu bleu, lu vertu.

Ii tereh la tereh bu am bendi jangeh kai mogi tegu fu weex tereh bu am bendi jangeh kai mogi tegu fu weex mogi am benda yu weex benda yu bulo ak mogi ameh lu bulo mogi ameh ay raab raab bu veta raab bu xonxu ak gainde ak ay jaan.

Am na ku teyeh poti garap bu wèèx mugii ameh bindi yu ñuul, bindi yu werta ak bindi yu boulo.

Keyti xibaar keyti xibaar keyti xibaar bu am benda yu bari benda yu xonxu benda yu weex ak yu nuul ak netal yu bari si ruun mogi ameh netal jigeen bu birr mogi sol mbuba bu bulo.

Tati guy garap yu mak ak tati guy garap yu ndaw yu am lu werta .Tati guy garap yu barri ñu ngi ameh lu werta.